Jagalekat yee ak nyuye janga,

Garaab yu wergi yaram, garaab yu wergi yaram

Mak bu jigen bu enu penye, tiye penye

Ay numbu tanka ay numbu tanka ay numbu tanka ay numbu tanka.

Mag bu gór ci kaw gal di wagg.

Xalé bu jigéen di daw, Xalé bu jigéen di daw, Xalé bu jigéen di daw.

Leetu yu bes, leetu yu bes, leetu yu bes

Aye doomi mango yu nyor, aye doomi mango yu nyor, aye domi mango yu nyor, aye doimi mango yu nyor, aye doomi mango yu nyor.

Sufi saleng pur tabakh

Nëggu rafétal

Palasi bu lekkeh kai ak bu nanèkai.

Lii amb jarratou la

Daala daala daala daala.

Jangalekatye ak nuye jange waneh mbecteh, jangalekatye ak nuye jange waneh mbecteh, jangalekatye ak nuye jange waneh mbecteh.

Thiely boye napu jeen, Thiely boye napu jeen, Thiely boye napu jeen.

Qcell moye demale se jukulantebe mu yombu, Qcell moye fana bugahamne mu yureh jukulantebe mu gena yombu se birr deka be.

Nyetee police yee ak police su yoreh taega me ak woaye be, nyetee police yee ak police yu yoreh walum taega be ak woaye be.

Palassu foyeh Kaye bu mak bi si Gambia fii, Palassu foyeh Kaye bu mak bi si Gambia fii, Palassu foyeh Kaye bu mak bi si Gambia fii,

Tontoor, tontoor, tontoor

Lii ab negela bounyou defar

Facebook palace bu makh bii moye indi nicknyap neka bena wahtan wechan teh halat

Xalèh bu gór bui futbol.

Jaaru baram, Jaaru baram, Jaaru baram.

Lekkeh kai ak naneh kai.

Fateh lèku jamano bu wèsu.

Forno tabah, Forno tabah, Forno tabah, Forno tabah.

Jagal kati cuura, ak ndox

Kebarr yun beede, kebarr yun beede, kebarr yun beede , kebarr yun beede.

Nikulas di bamax bal bi.

Organisation bou nga hamni dai demballeh halleh yi, ndawi reew mi, jigeen yi, goor yi, aye project si birr reew mi. Nju ici aye project su birr reew mi.

Ridaa ndumbo tankk por araage Rewmi, ridaa ndumbo tankk por araage rewmi, radaa ndumbo tankk por araage rewmi

Nova, diwi yaram bu am solo bui rafetal sa yaram.

Jangèè kai bu mak bi "University of The Gambia" ci Faraba.